Ɗum ɓingel debbo'on oɗo ɓorni kare ɗum mabɓaimo ɓandu, hoore mako bo ɗum ɗo moori morɗi judɗum ha sali ɓawo mako. Nonne ɓandu mako oɓalejo'on, oɗo joɗi ɓandu mako maɓɓaka be kare ɗum oɓorni man.

Ɗobo gaɗa sudu on, dir gaɗa suduman ɗon babal joɗu go yiwa, ɗon darugal den ɗon babal sigugu tawul wusta ɓandu ɓawo yiwugo, hasira bo ɗon nyabban wujugo, sabulu yiwata e ma nyabbam wujata ɓawo ɓetimmini yi'wugo.

Koromje ɗo naftira be koromje her faunugo cudi babal sorata nyamdu yarin nodda ɗum babal sorugo nyamdu fu ɗo naftira be iri koromje ɗon. Nafu mai ni ngam heɓugo babal ha himɓe joɗata ema faunugo babal.

Leso be katifa, be nanta ɗarugal ha sera, ha nɗer suɗu. Ɗo naftira be leso her joɗogo, ɗo naftara be leso her walugo. Ɗarugal ɗo naftara beman her faunugo.

Kum do naftira bemai her safutugo gaasa, her fortina gaasa, ɗum gaasa ɓikkon malla mauɓe, ɓurna ɗo naftira be mai haa ci’eji, malla haa salun, kuje ɗum lotata gaasa.

Apvple enanta ɓemai ɗo naftara be apple her nyamugo do hokka nyaube ngam valla yambitina be bandu maɓɓe ɗo nyama ngam suno dohokka be kompetol be ekititta volde mala be ektitta nyamugo nyamdu.

Piopi je be watta ha ɗer sare. Ɗow madadi silim be watta nane. ha sera bo ɗa jeri lantarki tati ɗo haski. Nafumaini gam waɗugo sare fewa ɗelem. Haɗa gulɗum nastugo ɗer sare. Ha sera bo nɗa ɗammugal irinta ɗurowaji.

Leeso wala katifa haa nder, haa sera man nda durowa. Ɗo naftira be leeso haa faunugo sudu. Nafu leeso ni awawan joɗugo, awawan walugo. Durowa ɗo naftira be mai haa waɗugo siga haa nder man.

Bingal ɗebbo ɗanejo. oɗo joɗi. Hore mako ɗo mori gasa buccu. Kine mako ɗo sunfiti. Ɗaɗe mako be sarka. Ɗum hosai banɗu mako fu. Hosi hotoman on ɗaga hore mako wargo ɗaiɗai berɗe mako.

Hifinere fulɓe ɗo wandi gunki hifinere manni worɓe beroɓe ɗo naffira ɓe mai fulɓe sei ni jotta ɗo naffira be mai her waɗugo ankoji ɓangal to waɗan fulani de è mako nandi be mai.

Nyiɓalo nyiɓalo gidan sama ha sera dammugal ɗo maɓɓi dammugal man danejum on ha daw man don windoji ɗo maɓɓi gilas wani maɓbitaka ha les ma ɓo da intarlok.

Attarugo, ɗo naftira be attarugu her defugo. Nafu attargu ni ngam welna haako, wakkati fere urna haako, nden ɗon naftira on ngam hokka citta-citta ha nder haako.

Atampaji gudel, nonne fere-fere. Nufo mai ni ngam suddugo sirri ɓandu ɓi adamajo. Takanas ma rowɓe ɗo naftira be mai her holtugo. Ɗo naftira be mai riga be gudel, wawan waɗugo riga be sket, nden wawan waɗugo riga juɗɗum. Ɗon nyootina bikkoi pamaron, mauɓe ɗo nyoota wakati fere worɓe fu ɗo naftira be mai.

Leso walakatifa ha nder, hasera manbo nda drowa guda ɗiɗi, ha nder lesoman goɗɗo ɗodari, o juɗɗo oɗo ɓorni kare ɓalejun odo mosa, ɗun hosi hotomanbo daga hore mako hayau go kosde.

Fulaawaaji, ɗo naftira bee iri fulaawa ɗo her fawnugo saare, ɗo naftira bee man her fawnugo dammugal saare, babe kuuɗe ɗo naftira bee man her fawnugu oofisji maɓɓe.

nyebbam solmet anndira jel, ɗon naftira on her vo`utunngo gaasa roobe on tan naftirta beejel ɗo ,ɗon ɓaleejum ɗon daneejum say ni ɗo daneejum may on roobe ɗon naftira be may her waɗugo sitaayel fere -fera haa hoore mabɓe.

Jamɗe fere-fere ɓeɗo naftira be man her voutungo motaji, ɓeɗo naftira be mai her voutungo mashin ji, ɓurna makani ki on naftirta bemai.

Ɓingel debbo utik jambakia jude mako yasomakor balwi hunduku mako lejin be bodejin jude mako danijum fideli mako rodi lalle bodejum ilan ta balejum dum hose woto man ɗon wala giti mako daga daidaikine mako wargo hunduku mako tan dyn rdorne juda.

Korwal enanta filooje mum, ha nder palo ha chaka falo man bo nda tebul, nafu maini ɗo naftira be mai her faunugo suudu, ɗo naftira be man her jooɗugo.

Hooto nagge maunge be petel nafu naggeni do nyama kuselmun, do yara biraɗam, do yara kosam, do naftora beluwal man, do naftora be dubbude man.

Jude bikkon robe dido, goto do wadi halagari ha jude mako, fideli goto be lalle bodejon, goto jude mako man be jaweji guda didi ha jude mako, goto man bo wala jawe hosi hoto man on daide jude mabbe.

Ɓikkon roɓe dane'en be ju'e ɓe ɗo dari, ɓe ɗo fauni kare fulɓe, ɓe ɗo rondi tummude ha hore maɓɓe. woɓɓe fere ɗo jogi horde.

Adabto, ɗon naftira bemai hedi cajugo woya, ɗon naftira bemai hedi hawrugo tivi lara, ɗon naftira bemai hedi hawrugo firis ngam feewa sei hokka ummatoore diyam pewɗam, ɗon naftira bemai hedi hawrugo ehsi.

Pawabank ɓe nanta ɓoggol chaji mai, ɗonafitira beimai'on her chajigo waya hanjinfu, docajira’on banta woya mai ngam hokkugo bososel chajigo waya.

Sarka andira hunde dande, be nanta yeri, roɓe on naftirta be man her faunugo, yeri ɗo waɗa haa noppi, sarka ɗo waɗa haa dande, worɓe wala naftira be sarka sai ni woɓɓe ndermaɓbe ɗo naftira, amma ɓurna andi roɓe on naftirta be man her faunugo.

Yeso debbo, oɗo mosa, noppi mako be yeri, ni’e mako seɗɗa vuruti on hosidai yeso ɓinngel debbo mal nofoti, hedi dade mako alama holle ɗoo ɓorni riga a tampa boɗejuum.

Ɓikkon worɓe ɗiɗo ɓe ɗo waɗa damɓe, nda goɗɗo ɗo joɗi ha leɗɗi, nda koromje ɗiɗi ha ɓawo koromje mai himɓɓe on woɓɓe fere ɗo joɗi, woɓɓe fere ɗo dari.

Hoore binngel debbo bee gaasa, ɓe hoosi hooto man on deedey gite maako yaago haa gaasa maako sey juuɗe mo lootinta mo hoore maako. Ɓurna roobe on yaha ta sallun ɗo ngam lotinngoɓe hoore maɓɓe.

Goɗɗo, ɗo jogi riga juɗɗum, riga juɗɗum man je roɓe on, roɓe tan naftirta be man, worɓe wala naftira, ha nɗer sudu man, wodi durowa, wodi darugal, goɗɗo ɓo ɗo joɗi ha hunduko leso.

Dooya sa’inga andira yambals ɗo nafitara be dooya on her defugo una, den waɗa kaute den wara morla, sakkin ha nder geraɗe sa'a nafuu man ni gam barugo veelo, ɗo naftira beman to sunima ɓe ɗoo naftira beman ha babal sorruki nyamdu, ɓeɗɗoo naftira beman habal bangal.

Juɗe goɗɗon ɗojogi kwali bob nfi bo maini ɗo nafitara ɓe mai ɗon herhokugo haske hasudu cieji ɗonnfitbmhereɓug haske ofisji ɗo nafitr ɓe mai herhe ɓugu haske.

Ballo ardiɗo lesdi najeria oɗo dari. Haa ɓawo mako nda ɗan sanda, hedi yeso mako bo himɓe on ɗo joɗi, ɗum hauri rowɓe be worɓe.

Hore ɓingel debbo, o danejo, noppi mako be yari, gasa mako bauli kurum, do mori mo hedi sera, hedi sara bo ɗo hauti gaasa mai babal gotel. Ɗum hosiri hoto man on daga ɗaande mako yahugo dai-dai ha gaasa mako woni, gita mako timminai vurtugo, amma o do jala ha hoto mai.

Boroji roɓe vakkata nonde kala ɗiɗi. Ha sera bo nda tivi, ha sera tivi man bo nda kareji faune. Ɓurna boro roɓe on naftirta be man her faunugo to yahan ɓangal, inderi, malla yahan babal kuɗe maɓɓe.

Ɗo roba on. Ɗum do naftira beman ha sare her waɗugo nyamɗu, malla kare nyamɗu. Wobbe fere ɗo naftira beman her sorrugu kurori ha kicinji mabbe. E mako nanɗi bemajom. Amma burna ɗum ɗo naftira beman on her sugugo kurori, biriji ema ko nanɗi bemai.

Debbo odilla be bornugal mako riga be gudel, be hadiko mako kosde mako be pade hasira bo da himbe fere fere dari dum hauri roɓe be nanta worɓe.

Ɓingel debbo, yeso maako, ɗo maɓɓi be goi-goi. Juuɗe maako ɗo galangal maako. Hoore maako ɗo waati hifnere ɓaleejum. O hoosi hoto man on daga dande maako, yawgu hoore maako. Ɗum hollai ɓandu ɓingel debbo mai, nden bo hollai yeeso maako.

Hoto flawaji ɗo nafitara be iri fulawa man on ha faunugo sare, ɗo nafitara bei mai har faunugo ofisji babe kuɗe ɗo naftira bemai ha’irin babe sorrata nyamdu, ɗon do nafitara bemai ha nder cuɗi inan ta palo ema konandi be mai.

Follere, ɗo naftira ba follere her waɗugo petted ɗo naftira be follere her waɗugo hako, ɗo naftira be follere her waɗugo lawto ɗon naftire be follere her waɗugo hako nonnon tan maringa biriji ko wala biriji.

Yari jawe halagare hajude goɗɗo, roɓe on nafturta be yari halagare inanta jawe gam faunugo hande e jango, ɗo faunira bemai ha sare ɗo faunira dilla ɓangal, ɗo faunira be mai dilla inderi, ɗo faunira bemai yaha babi seutare.

Cimcim ha nɗer pilet. Nɗa cokali ha nɗer pilet ha sera. Ɗum wati ɗum ha nɗer tire. ha sera ɗon kofiji ɗer tire mai. Ha pilet wani yeso ɗon gora nɗiam. Ɗon jus ɗon fiyowata.

Telefon ɗo naftira be iri telefon ɗo on haa chi’eji, babe kuɗe, hotelji, ɗo nafumaini ngam notugo noddandu. Wala wancida be mai bana iri hanset je ɓe jogata haa juuɗe, malla waɗa haa jiba, malla bo sakkina nder boro.

Ɓinngel dabbo oɗo dari oɗo mosa, noppi mako be yeri, hore mako be moruɗi, gasa mako ɗo ɓalwi kurum, oɗo mosa, o hosi hoto mai on daga hore mako ya hugo dande mako.

Gortugal ɓe ɗo naftira be gortugal hir yakkugo ko selmai ɓe ɗo naftira be gortugal hir wadugo ɗambu ɓe ɗo naftira be grtugal hir nyaamugo geraɗe mun.

Ɓikkon worbe, Mauɓe hidde ɓikkon. Ɓikkon ɗo fija, Mauɗo haa ɓaawo be ɗo ɓorni riga be sallah ɓaleejum, be nanta danejum. Hedi sara maako daa goɗɗo fere ɗo ɓorn riga be sallah oɗo jogi bol. Ɓikkon worɓe ɗiɗo haa yeso bo ɓe ɗo fijira be bol.

Ɗo riga on anɗira a baya. Riga juɗɗum ɗum roɓe naftirta be man. nonde riga man ni ɗum ɓalejum on. Haɓandu man bo ɗon alama pawne. Ɓurna roɓe on naftirta be rigaji man her maɓɓugo ɓandu maɓɓe.

Lemu, do naftira ɓe man her yarugo, do naftira be lemu wadira jus, nafu maini do mari himmini ɗare masun ha bandu ɓi adama jo, do hokka nyaudo gam valla mo velina mo hunduko mako, den esta mo o nyama nyamdu.

Ɓikkon worbe ɓedo dari woɓbe fere hokkiti hoɓɓudu, woɓɓe fere bo ɗo lara. Ɓeɗo ɓorni riga be salla, kosɗe maɓɓe be pade salla man bo dari dede koppi maɓɓe.

Goddo ododrrotturni hore mako bo be gasa balejum den dum mori hore mako man on bandu mako walari ga dande mako be sarka, seni hosi woto man on daga daidai hore mako yahbo bernde mako.

Fukaraɓe hander ajin enanta mallunjo maɓɓe, ɓe dolorni hakilo lara ko mallumjoman ekitinta goto der mabbe, ha bandu alluha, mallumjo mai fu hakilo mako do bandu alluha bingil wani yeso alluha man wani.

Piirowal ɗo dari, ɗo naftira bee piirooɗe her waɗugo yaadu to lesɗe yaasi feere-feere malla goɗɗi jihaaji. Ɗo naftira bee piirowal her dillugo lesdi sawdi arabiya ngam huuwugo hijju malla umra, nden ɗon dnafira bee may her wadgo yaadu bana jihaaji feere-feere ɗum hawri far laamorde lesdi naageerya Abuja e ma goɗɗe jihaaji kedde.

Ɓingel debbo o ɗo dari o ɗo ɓorni riga les, riga juɗɗum o ɗo vaki gele mako, nden ɗum hosi fotoman on iga dande mako warugo les hore mako burtai ha nder fotoman, woɗo ɓorni riga garen Mata.

Tep enanta guduma nafu maini her nafturgo takanas ma kafinta en her fondugo katako ɗum ɓe naftirta beman her waɗugo leeso malla koromje ema ko nandibe mai.

Mahadi gidan-sama. Goɗɗe windoji ɗo maɓɓi, goɗɗe bo ɗo maɓɓiti. Ha sera ɓandu mai nda fitila ɗum hokkata hite.

Kusel ha nder taaso bee cookali, kusel gortogal on ha nder taasawo man, ɗo naftira bee man her waɗugo "ferfeesu". Nafumay ni ngam yaamgo nyiiri beeman, a waawan nafturgo bee man a nyaamira nonnon. A waawan suɓɓugo bee bireedi, a waawan yarugo nonnon, a ya hawta bee caayi a yara.

Nyibalo gidan sama nyibata, ɗum waɗi windoji, windoji mai fere ɗo maɓɓi fere ɗo maɓɓiti, nda sauru ɗum ɓe va’ata dow mahol man ɓe timminai nyibugo mahol majom.